Budde bwa kawungeezi, enjuba egenda kugwa, wansi waliwo ennyanja, kuliko abaami babiri, omu ayimiridde ku jjinja omulala ayimiridde wansi mu mazzi. Bakutte obuti bwe beeyambisa mu kuvuba.